nah wetin be family planning family planning this nah plan wey husband and wife them dey use to agree how many pikin dem go like get and when them wan get the pikin and the spacing between the pikin them weh them wan get this family planning no be for only married people even though you never marry but you know say you dey get sex that is you dey sleep with another person you suppose do this family planning why e be say this family planning good e good for both the man e good for both the woman for the man now this family planning if you do am now because you and your wife nah only the children wey unah wan unah go get e go help you save your money and the litttle money weh you get now e go help you to give your family a better life for woman now if you no wan get belle this family planning go help you say you no go get belle but you fit still comfortably dey sleep with you husband anytime weh you like but you no go get belle and also again this family planning also dey fit keep us from infection them wey man or woman fit get as a result say you dey sleep with another person we get different types of family planning we get the one weh we deh call the natural method we get the one weh we the call the barrier method that one them deh use things like condom weh we deh mostly deh call rubber e get another one weh we deh call the hormonal method that one mean say them deh give you drugs or them fit give you injection or wetin we deh call implant deh one weh them deh put under the skin now e get another one agin them deh call the permanent method this one nah for the people weh no wan born at all at all for man dem go fit go tie the place weh deh store your sperm for woman them go fit commot your womb totally

na wetin bi migrain migrain na im name fo one kin of headache wey wen dis headache cum so e de dey veri cirous pass de normal headache dem wey we know an den dis headache de always de affect onli one side of de head an e no go fit allow yu do ani work wetin bi de complain dem wey yu go see if pesin get dis tin wey wi de call dis sickness wey wi de call migrain de pesin go de complain sey one side of em head dey pain am well well an de pesin no go fit waka unda sun somtimz becuz of de way de pain dey inside de head somtimz sef de pesin no go fit sitdon fo near were dem dey play loud music bicuz e go bi like sey dem de bit drum inside e head somtimz sef de pesin no go fit do any wok as a result of dis headache how dem de cari dey treat dis migrain de first tin bi sey yu mek yu go advise de pesin to always try to de rest bicuz wen yu over wok yursef na em de cause dis dis kin of serious strong headache den secondly dem go dey drink a lot of water drink mani wata dis go help to relax all yur muscles dem an yur organ dem wey dey inside yur bodi anoda way wey dem dey cari treat dis migrain too e get injection wey wi de call de butox injection dis one go help to block de pat wey pain de cari travel from one side of yur bodi to yur brain an dis one go help de pesin feel okay if dem give am dis injection.

Weting be pre-natal care this nah care weh dem dey give a woman when she don get bele from de time when she notice say she get bele untill deh time weh she go born de pikin and this care most times nah for hospital nah him dem deh give de care and the people weh deh give this kind of care nah both doctors and nurses for this pre-natal care e get things deh way dem go deh do for de woman so that both the woman and her baby go deh healthy and strong the woman go need to deh come for regular sheckups for this pre-natal care that one go help the doctors and the nurses dem to the check the pikin and the mamma always so that if any problem deh them go see am fast fast and them go fit handle am fast another thing wey them deh do for this pre-natal care nah say them go deh run different test them go give different test for the mama this test go be blood test where inside them go carry the mama pees do test them go check for sugar them go check for other things this nah to make sure say if the mama get any sickness where go fit affect the baby make them notice am fast and make them try to treat am so that that kind sickness no go affect the mama and the pikin another thing again wey them deh do when the woman weh get bele go for this pre-natal care them dey give wetin we dey call health stock that one mean say the nurses and mid-wife them deh go deh teach you wetin to expect for your pregnancy wetin to expect when labour day reach how to take care for your pikin when your born am how you go carry breastfeed all this nah wetin weh them deh do for the pre-natal care

Why person dey cough I know say one time or the other we don see person cough and we sef we don cough but the question na why we dey cough Cough na one way wey our body dey use to allow to no allow anything wey if e enter inside our body from the breeze wey we dey breath e go fit disturb our body or give us sickness inside our body so anytime our body see say something inside this breeze wey we dey breath so wey no good don enter inside our body oh our body go make us the brain go know that thing e go make us to cough so that thing go quickly come outside make e no come affect us na him make you dey notice say anytime wey waka for where dust dey am you breath that dust before you know you go start to dey cough that na how your body wan carry help to make sure sey anything wey no good no stay inside ide the body another thing again wey you go understand wey make we dey cough na if you dey eat sometimes the food instead of him to follow the right place go inside your belle sometimes that food mistakenly maybe you dey talk o fit enter the part wey you dey carry breathe and if e enter that part so e go block the part wey e dey carry breathe and the person fit die sef immediately that food enter that part wey we dey carry breathe you go notice say the person go start to cough this na how the body wan carry protect that person so that make that person no die immediately to bring out that thing wey don enter inside the wrong part but e get some cough wey no good oo if the cough na every time e dey come and the cough no dey gree go that one no be better cough

BCG vaccine this na one type of vaccine wey dem dey give new born pikin immediately after dem born am to help help protect this pikin so that e no go get the sickness wey we dey call stuberculosis when this pikin grow. This BCG na french word and e mean wetin Bacilli canmate werin na him be the full meaning of the BCG This BCG vaccine the pikin suppose take am that very day as dem born am dem suppose give am this injection but if the pikin no reach take am that day within six weeks after you born at least one month and two weeks you fit still carry this pikin go hospital or health centre dem go still give am this vaccine. Wetin make Thai vaccine dey good, this vaccine when your pikin take am when him small this vaccine go strong the soldiers dem wey dey inside your pikin body so that anytime wey dem see this germ weydey cause this tuberculosis sickness those soldiers dem wey dey inside your pikin body go remember say dem don see this kind germ before dem go come fight that germ wey dey cause that tuberculosi sickness and so your pikin now when him grow even tho e dey near person wey get this bad bad sickness weydemdey call tuberculosis your pikin no go get this tuberculosis sickness again as in dey grow up

Corona virus This na one kind of sickness wey dey affect human being and wetindey cause this sickness nawetin we dey call virus. This virus dem person no dey fit see am with in eye but e dey inside the air demwey we dey breathe this sickness na very bad sickness because e go fit kill the person wey get am. How this virus dey take dey spread from one human being to another person. Make person wey get this virus cough or sneeze, this virus go comot for inside the mouth only and e go enter inside the air wey we go dey breath and if you go near that person that time as you breathe that air you too go fit catch this sickness inside your body. Another way wey this virus go fit enter your body if that person wey don already get this virus as him dey talk him spit for him mouth drop into table e drop on top door handle dem and then you now you come go touch that spit you no wash your hand you too you go fit get this virus how person go carry know say him don get this virus. When you get this virus e get different feelings demwey you go dey get for your body wey you go carry know say you get this virus, number one be say your body go hot like fire another thing be say you go begin to dey cough sometimes the cough go bring out catarrh like something sometimes e no go bring out anything. wey you go see again your body go just dey tire you, you no fit do any work sef another thing wey you go fit see again be say your body go dey pain you you as you get this sickness. When you see all this signs and symptoms them wetin you go do, you go make sure say you start to dey Stay inside your house so that you no go spread this sickness give another person. Another thing wey you go do be say you go make sure say you take enough water. Water dey very good for your system while as you dey inside am and lastly make sure say you try call your doctor so that dem go fit give you proper care.

Ebola virus na one type of virus as we get many different type of virus and this virus dey cause serious sickness among human being. This virus if e enter person body e fit even kill the person this um viral virus the name we dey call am Zari Ebola virus. This virus most times e dey dey inside animal dead body like monkey or other bush meat them. How human being dey take dey get this virus? If some body go eat this animal or bush meat dem wey get this virus inside dem body the person go fit get this virus from that means another way wey you go fit get this virus if somebody don already get this virus inside him body the virus dem dey inside the person blood sweat or the pesin spit and if you go near that kind person and the person blood touch your own blood or the person sweat or spit touch you, you go fit get this virus from that means too. Another way wey you go fit get this virus na through sharp objects dem like needle if pesin don already get this ebola virus inside him blood use this sharp object or needle and you come go use am too and you get wound for your body, this virus this virus go fit enter through that means. How person Go carry do so that you no go get ebola virus you go make sure say you dey wash your hand every time with soap and water this one go help so that you no go get that virus another thing wey you go fit do be say we get vaccines dem that is injection wey you go fit take so that anytime you near person wey get this virus you too no go get am

How to take tie tourniquet For person hand when you wan take blood or you wan set drip. To tie this tourniquet you go need to get something maybe like a kind of rubber rope na him we dey call the tourniquet Wey you go fit carry tie the person hand so that you go fit carry take blood or set drip for the person body. The first thing wey you need to do be sey when you don see the person wey you want put the drip or wey you want take blood for you go explain to the person sey see o I wan take blood from your hand so i go need to tie something use one small thing wey we dey call the cannula put inside your hand to take this blood. Wetin you go do be say you go carry the pesin hand after you don explain to am you go come use this rubber rope you go tie am for the person hand for the place wey we dey call the fore arm tie am for there you go tie this rope to make sure say the rope dey strong for the person hand but make the rope no too dey tight for the person hand so that e no go stop wetin we dey call arterial blood wey dey flow after you don tie this rope for the person hand e go then find the vein wey you wan use after you find the vein you put your drip line or you take blood immediately you finish to take your blood or put your drip line the next thing be say you immediately loose out the tourniquet

How you fit take stop or reduce bleeding incase of emergency situation for example say person for your house or person for road get one kind serious wound wey blood dey come out, how you go carry stop this kind blood to dey come out from the person body for this time because e no dey for hospital but e get things wey we dey call improvise tourniquet you go fit use to help this person stop this blood you go find if the person dey wear belt you go carry the person belt if you no carry the pesin belt if the person tie headtie you fit use the person headtie or you for cut part of the person clothe you go look for the place wey the blood take dey come out from the person body then you go tie this clothe or belt above the place wey dey blood dey come out you no go tie am directly to the point wey the blood dey come out but you go tie am above that place wey the blood dey come out. When you don tie am for that place you go tie am strong small. You go find something like either iron any small iron wey you fit see around e fit be soon e fit be screw driver then you try make wetin we dey call nut around this iron that na to make sure sey make this clothe wey you don tie for the person body no quickly loose when you don tie am like that the next thing wey you go do be say you go carry your phone you go call for help from the hospital so that dem go fit come to help am. Why you dey wait for that help you go dey with the person still check whether blood dey come out if the blood still dey come out you fit still carry another clothe tie above the first clothe wey you tie for the person body and you go dey with the person to still dey check the person you go still dey talk to the person untill help come

How to take put wetin we call Cannula inside person vein when you wan set drip for the person or you wan give injection dem directly into the person vein the thing wey you go need to do be say you get your cannula wey you wan carry set this vein you go get wetin we dey call tourniquet that one you fit use something like glove you fit use a rubber rope as a tourniquet too you get cotton wool wey you soak spirit inside you go get plaster also The next step be say you go quickly meet the person wey you wan out this thing inside him body, you go explain to am say to this na wetin you wan do You go tie that tourniquet Or if na glove you dey use or the rubber rope for the person hand when you tie am for the person hand strong but not too tight you go see the person veins dem dey show you go come decide which of the vein you wan use when you don see the one wey you don use you go carry that your cotton wool wey you soak with spirit carry clean that place, when you clean that place you go come take the thing wey we dey call the cannula that thing be like a rubber thing but e get needle inside. You go chuck that thing for the person hand slowly to enter inside the person skin when you put am inside you go see blood for the mouth of that thing if you see that blood e mean say the thing don enter inside the person vein you go immediately withdraw the needle wey inside that rubber like thing small small come out then you go push the rubber inside the person body well after you do that thing the next thing be say you go loose that tourniquet Or glove or the rubber rope wey you don tie for the person hand after you loose that thing you go close the mouth of this rubber thing wey you don put inside the person body then you go take another syringe wey get wetin we dey call water for injection you go carry am flush this rubber thing when you dey see say e dey go freely e mean say e dey inside the vein.

How to take do C.P.R dis na wetin you go fit when you see somebody wey just collapse for ground to keep di person alive until help from hospital come di first thing to do when you see somebody wey just fall for ground na to check whether di person for di place wey e fall dey safe, if you see say di place dey safe before you go go near to help di person. Di next thing wey you go check be sey you go check whether di person go fit answer you how you go carry do dis one be sey you go shout out loud, Oga are you okay? whether di person go fit answer if di person no answer you go gently hit di person for di shoulder tap di shoulders dem to see if di person go fit answer you if di person no fit answer you di next thing wey you go do be sey, you go shout for help do dat if anybody dey around di area di person go fit come to assist you after you don do dat one finish you go check whether di person air way dey clear, dis one mean sey you go check di nose and di mouth to see whether anything dey inside wey dey block di person from breathing when you don check dis one finish di next thing you won check whether di person dey breathe well you go check di person chest whether di person chest dey go up dey come down you go still carry your face near di person nose whether you go fit feel any air after you don do dis one finish di next thing wey you go do be sey you go do wetin we dey call chest compression you go carry one of your hand drop for di person center of e chest, you go come carry di second hand di heel of your first hand na e you go drop for di center of di chest den you carry your second hand drop ontop dis first hand wey you don place, make sure sey you keep your hand straight den you go start to dey press dis person chest you go press very hard and fast you go make sure sey as you dey press di chest down you make sure sey you allow di chest come up again before you press another one but make sure sey you press hard and fast so that e go work very well, dis thing wey you dey press so dey help so dat di heart go fit pump more blood to go to important places like di person brain, like di person liver dem to keep di person alive until di time wey help go come from di hospital you go continue to press di chest why you go if is person dey there with you you go ask di person to carry phone call di ambulance services to come meet una there why you go continue to press di chest, if di person wey dey with you too sabi how to press after you don do for sometime when you feel tired you fit still allow di person to come press di chest also to take over from you so that you go fit keep di person alive until you go reach hospital. Den also e get wetin we dey call Rescue Breath wen you don press di chest for like thirty times if you sabi how to give dis rescue breath den you go give two rescue breath den you continue again, even if you no sabi how to give di rescue breath just make sure sey you continue dis chest compression until help come from di hospital

How to take prepare when you wan give somebody injection. First thing you go need a clean tray where you go out the thing dem wey you go use you go put your glove inside that tray you go out your medicine inside that tray depending on the type of medicine wey you wan give e get the one wey we dey call fire we get the one wey we dey call ample you go put am inside that tray then you go put wetin we dey call syringe inside that tray you go put your needle inside the tray you go get a cotton wool the one wey you wet with spirit and the one wey you no wet for two different containers wey get cover you go put am there inside the tray you go make sure say you get a sharp container close by you the next thing be say you go come go wash your hand with soap and water, you go dry your hand you go come wear your glove When you don wear your glove now. If na for ample you dey use that one means say the medicine bottle dey like water inside you go gentle just circulate am turn the medicine bottle for your hand that to make sure say all the medicine dem go come down dem no go dey for up side of the medicine bottle. The next thing wey you go come do be say you go carry your syringe you go open you am you go come open your needle too you go carry your needle attach am to the syringe make sure say e no touch the syringe mouth the next thing be say you go remove the cap wey dem cover the needle you go come put am Inside that your ample. When you put am inside that your ample you go withdraw the thing wey dey inside the under that is the medicine into that syringe then you go make sure sey you cover back the mouth of the needle of that syringe

How to take prepare for woman to do scan woman wey get belle The first step be say you need to explain give the woman wetin you wan do and the importance of the thing you wan do and you need to ask the woman permission to go ahead to do the scan. You go tell the woman to lie down for bed with her back then her belle go dey face up you go come ask her to carry her clothe up so that you go fit expose the belle the next thing be sey you go write the woman detail dem put for inside the scan machine after you do that one finish you wear your glove you go apply wetin we call the gel for the down part of the woman belle this gel go help you see inside the woman belle well The next step be say you go hold wetin we dey call the probe for your right hand then with your left hand you go dey control the scan machine that your probe you go place am on top that part wey you don drop the gel and you go dey move am on top the woman belle. As you dey move am e go dey show you different things inside the woman belle. As you dey move am you go fit see whether na twin dey inside the belle, the number of the children weydey inside the belle as you dey move am to you go fit check to know how the pikin dey lie whether the head dey down the head dey up e go dey show you all those things. Then also as you dey move am too if you carry am go near the woman navel you go fit also lis ten to the baby heart rate whether the baby heart dey beat fine all this nawetin you go fit check with the scan

How vaccines dey carry dey work. Vaccine this na injection wey people dey take so that dem go dey protected from particular diseases dem dem in the future or as them dey grow. This vaccine dem dem dey work like the body wetin we dey call the immune system dem for inside our body we get our immune system those na soldiers dem wey dey inside the body wey dey help to identify any germ wey enter inside the body and e go quickly fight that germ or destroy am This vaccines so an that kind work dem dey do also. If person take any of this vaccine if dem chuk you this injection how you e dey work be say the vaccine inside that medicine or that injection e get the bacteria wey dey cause e particular disease but dey don work on am so this bacteria no get power the bacteria don dey weak So if dem give you that injection now that bacteria now don enter inside your body but e go go strengthen the soldiers dem wey dey inside your body dem to become prepared to become strong so that any time we dem see any germ wey resemble this one wey dey don put inside your body already those soldiers dem dem go begin dey attack that germ fast fast and kill that germ because dey don see that germ before. That na the way wey vaccine dey take dey work and we get different types of this vaccine

you don hear of ebola before? this na disease wey ebola virus dey cause how this disease dey carry move from one person to the oda. most times if person get this disease the virus go dey inside wetin we dey call wetin we dey call body fluids body fluds mean say the virus means sey the virus go dey inside person blood e go dey inside the person piss e go dey inside the person shit an if the person vomit sef the virus dey inside that vomit. how person dey carry get am? if you get any contact with person wey get this virus at least you get contact with the person blood, you get contact with the person urine or you get contact with the person shit even the person vomit, wey already get this virus, you too you fit get this virus tro that contact. if person don get this virus, how him go carry know say him don get am? the first thing wey the person go see be sey suddenly the person body go start to dey hot am e body go dey very hot an anoda thing be sey the person go dey get Headache, anoda thing be sey e body go person go feel sey him body dey weak anoda wey the person go see again be sey the person go see all him body dem go dey pain am like sey heno strong well sometimes the person sef go dey go dey vomit, sometimes the person go dey toilet well well how e go carry know how to seek for treatment immediately you start to dey see all these complain them, make e rush down go hospital sp that e go fit start treatment quickly to stay alive make e also know that ebola virus no go fit transfer if you just dey waka for road or if you shop for the same market with the same person, you no go fit get am

Ebola virus how dis virus dey take dey destroy person body wen e don enter inside dis body. Dis ebola virus na very bad virus and if person catch dis virus e dey always dey dey inside di person blood as dis virus dey inside di person blood, di thing wey e dey do be sey e go start to dey fight and dey kill di cells dem wey dey inside di person body wey supposed to help dis person fight disease and infection wen dey enter dis person body. As dis virus dey kill dis cells so another thing wey e dey do be sey di virus go start to dey born himself dat is born many of him kind dem inside di person blood so di virus go begin to dey increase for inside di person blood as dis virus dey increase inside di person blood so e dey attack wetin we dey call di blood vessels dem, blood vessels dis ones dem be like pipe dem for inside di body wey dey carry blood dey waka around di body dis virus now go begin to dey destroy dis pipe dem for inside di body dem wey dey carry dis blood vessel, as e begin to dey destroy dem like dis di person go start to dey bleed internally dat is inside di person body if dis virus continue to dey multiply and for dis vel now if di person no go hospital or di person to begin to dey take treatment you go see sey di person go start to di show di thing wey we dey call di symptoms dem of ebuala virus di person go start to dey get high fiver, di person go start to dey complain of general body pain, di person go start to dey vomit and even to dey go toilet always again as dis virus continue to dey multiply for di person body after e don destroy dis blood vessels dem di next thing be sey e go start to target di person dem di organ dem for di body and example of dis organ dem wey e dey target for inside di body to go destroy again na di person liver and di person spleen na wetin we dey call di kidney too e go go start to dey attack all dis organ dem as e attack dis organ dem we go start con dey see di person now go start to dey piss out blood, di person go start to dey vomit out blood, di person go start to dey shit out blood for dis stage now di person even fit die if dey no rush di person go hospital fast fast to receive medical care.

Why I prefer to dey eat food dem wey we get from plant pass food dem wey we get from animal and because the food dem wey we get from plant e no dey make person dey get diseases dem like hyper ten sion or diabetes later for the person life this food dem for example wey dem get from plant na vegetable fruit seeds and grains this food dem dey good be say one this food them dem no dey make person to gain excess weight if e dey take this food dem your weight go dey good your weight go dey well you no go too dey fat you go come get sicknesses like hyper ten sion or diabetes anoda reason wey make I like to dey take this food eh wey we get from plant cause this food dem wey dem get from plant. The sugar weydey inside this kind of fruit dem dey no too high and so if you take dem you no go fit get diabetes later dem go reduce the chances on getting sickness like diabetes anoda reason wey make I like food dem wey we get from plant more na because the food dem wey we get from plant dem dem dey help to build the soldiers dem wey dey for our body wey we dey call the immune system so that dem go fit fight germs or any bad thing wey dey enter inside our body Anoda reason wey make I like this food dem wey we get from plant na because dem dey help to keep the belle always soft you no go dey get complaints say I no fit go stool oo or when I wan go shit so my shit eh my shit go dey strong all this kind things you no go observe am again when you take food dem wey dem get from plants.

why e dey very important for we to think very well before we make choices about the food dem wey we wan buy or we wan eat this dey very important because we no wan make the food wey we dey eat cause harm to our body we no wan make the food wey you dey eat finish or make that food come scarce wey you no go fit see am an then you wan eat good food with small amount of money wey you know sey e go fit still carry dey healthy. wetin be the things dem wey you need to consider before you make your food choices number one be say you go dey learn to buylocal foods. at least you go dey patronise the food dem wey dey for your country those food dem wey na we do by ourselves like most times dem dey ship fast food them wey dey come from outside an e still good for our body self. e go still dey healthy for our body den anoda thing wey you go consider be sey you go consider the fact sey you go dey cook food dem the one wey you go fit finish you no wan wastage you no wan cook in excess wey before you know e don spoil or e don go bad or if e dey buy food to store for your house too dey look like that too so that dey food dem no go waste anoda thing again you go learn e dey study the seasons dem wey the food dem dey dey cheap an if you notice you go dey buy that food dem for him season wey dey cheaper so that e no go spend to much for that food anoda thing again wey you go fit do also again you go make sure sey, if na person wey dey plant you go make sure sey you no dey use chemicals dem wen you dey plant your food dem so that those food dem go dey healthy for anybody dem wey wan eat that food so that dem go dey strong

Na how we dey tek take care of your body so dat your body go always stay strong and e go always dey healty e get tins dem wey if you dey do always go help to keep your body strong and you no go dey fall sick always one of this things na to dey eat beta food every time. Beta food mean say the food need to get di six classes of food e get fruit inside e get vegetables inside e get protein inside e get minerals inside e get vitamins inside wey go help your body to dey strong and fight any kind of disease wey wan enter your body anoda tin wey you go fit do hustle again na to make sure say you dey drink plenty water. Water good always for the body to cleanse your system an to mek your body dey always relaxed no be only relax too e go make your brain to work very well another tin wey your body need again so that the body go dey healthy every time you need to sleep very well at least everyday make e be say you sleep up to eight hours everyday so dat di body wey you don carry work go fit rest anoda tin again wey you go fit do you keep your body always healthy na say you need to do wetin we dey call regular exercise as you dey exercise you go dey make blood for your body to move well and your body no go dey get sickness like hyper ten sion or diabetes for a week you suppose to dey do up to like five times in a week you suppose to dey do exercise dis go keep your body strong and e go pursue sickness dem comot for your body

Na how we dey carry dey handle hard times or tough times for your life. Everybody for dis life one time or de other we dey pass through hard times sometimes we get get problem for our family sometimes we get problem for work place other times e fit be money problem dem wey dey disturb you and you no know where to start from. In times like dis wetin you go do de first tin be say learn to dey tek deep bret and relax when something happen dis one mean say wen something happen no just rush start to dey tek actions or tek decision de first tin be say learn to breathe in learn to breathe out for like three to four times den think den you fit tek actions dem so dat you no go mek mistake anoda tin wey you go fit do again be say you get friends you get family members you get people wey you fit trust no keep dat tin wey you dey pass through to only yoursef learn to share dat tin wey dey for your mind dat tin wey dey disturb you wit oda people dem wey you fit trust so dat dem go fit help you so dat dem go fit advice you so dat dem go fit encourage you anoda to tin also be say when you dey pass through dat kind difficult times dem make you put your mind for sometin wey you love to do sometimes maybe you like to sing sometimes maybe you like to go out during dat tuff time dem put your mind start to dey do dose things dem wey you dey like so dat e go distract your mind from de pain wey you dey pass through so dat you go fit pass um come out of tough time as a strong person

Wich metod you dey use to tek stop mosquito bite You know say mosquito dem always dem full all our areas dem so how we go carry to stop dis mosquito bite so dat we no go dey get de sickness wey dem dey call malaria Dem get different ways wey carry stop mosquito bite Number one be say you need to dey keep your surrounding clean Mosquito dem dey like to gada for where wata dey stand so if your house corner dem wata dey stand make sure say you pour out all those water dem no allow water to dey stand for your house corner. Anoda tin wey you go do again so dat you no go get mosquito bite, make sure say your house de window e get beta so dat e no go allow mosquito to enter inside your house. Anoda tin wey you go do be say you g always dey sleep under treated mosquito net dis go help to prevent mosquito from biting you. Anoda tin wey you go fit do again to pursue mosquito too from your surrounding e get wetin we dey call repellant dat one means say na chemicals dem wey you fit even rub for your body but anytime de mosquito comes near you as e smell dat chemical e go run away e no go fit bite you den anoda tin again we get de ones wey we dey call insecticide dis na chemicals wey dey in form of spray wey you go fit spray around your house dem dis too go help to pursue mosquito comot from your surrounding so dat you no go get the sickness wey dem dey call malaria

You Sabi de signs dem or how person dey feel or the complains dem wey you go get from your body wen you get malaria. Malaria we know say na de disease wey mosquito na de cuz am if mosquito bite you wey get dis malaria e go give you this malaria How person go carry know say you get malaria Wen somebody get malaria if you see de person dey complain of de first ting be say de pesin body dey dey hot you notice say always dey body dey hot. Anoda tin wey you go see dem pesin go dey complain of headache de pesin go dey get headache say hin head dey pain am Anoda tin wey dey pesin go complain wen e get malaria again, de pesin no go fit eat even though e see food e no go like to eat the food. Anoda tin wey dey pesin go fit complain again you see say dem pesin go dey tell you say I dey weak I no fit do anytin. Sometimes sef de person go dey complain say all him body dem everywhere dem dey pain am Anod complain wey you go fit see again de pesin go dey vomit especially for children sometimes sef you go fit see your body one time you dey sweat anoda time your body dey shake like say cold dey. All this na signs of malaria if the malaria even serious well well sometimes e go even make your eye and your body go appear yellow all dis na wetin if you see you go know say ahh I get malaria oo. Now wen you don know say you get all dis complain and e be like say you get malaria, wetin be de tin wey you suppose do. Wetin you suppose do no be to go tek agbo oo You suppose go hospital so dat dem go do malaria test for you and dem go begin malaria

You Sabi de times dem for our country wey many people dey always get malaria children oo adult oo go dey get malaria dis na mostly for de time wey rain dey fall from the month of march till around September we go notice say many people dey always complain say dem get malarias so now wetin you go do now wey you don know say during rainy season na tha time many people dey catch malaria so that you and your household you no go get malaria you go make sure say during the time of raining season you make sure say you and your house Una get Una own mosquito net dem and Una go dey sleep under dat mosquito net so dat mosquito no go bite Una. Anoda thing wey Una go do be say Una go get wetin we dey call insecticide dis na chemical dem wey Una go fit spray around dema house dem so dat mosquito no go enter inside de house and so dat mosquito no go bite Una. Anoda tin wey Una go do again to pursue mosquito be say Una go make sure say during dis time Una no allow wata dem to dey stand around your house any way wey you go fit do to make sure say no standing wata around your house do am during dis rainy season too before de rainy season starts try to cut all the grass dem dat dis mosquito dem dem no go fit see any where wey dem go fit hide come dey disturb Una dem. Even during dis time of mosquito um raining season too e good make you also dey wear long clothe dem anytime wey you wan sit-down for outside so that mosquito no go dey bite your body

How you go carry know say person sickness wey we dey call shigellosis. This na sickness wey one kind of bacteria dey cause person wey get dis sickness the pesin go get complain of say him dey shit water water shit and sometimes the shit sef e fit get blood inside am anoda complain wey de person go get be say the body go dey hot well well. Anoda complain be say the person go fit dey vomit even as e dey shit also anoda complain wey de pesin go get be say hin belle go dey bite am as him dey go toilet every time. How dem dey carry dey treat dis Sickness wey we call shigellosis First tin you go tell de person say anytime wey you go toilet come back mek you mek sure say e go wash hin hand wit soap and wata e go also tell the person to dey drink plenty wata dis na to replace de wata wey de body don loose becoz de person go shit wata wata shit an becoz of de vomiting Anoda ting you go tell de person say no cook food de food wey you go dey eat na food wey spices no many inside becoz dat one go cause de person to dey toilet more. Anoda tin be say you go advice de person to go hospital so dat dem go give am drugs wey we dey call antibiotics. dis drugs go help to kill dat bacteria wey dey cause dis sickness an e go comot am inside de person blood for de person to come dey healthy again

Wetin be de common signs dem or complains dem mek person wey don get COVID 19 go get and how e go carry tek mange the person. De common signs dem wey you go see for person wey get covid 19 or de complains dem wey de person go give you be say number one de person body go dey very hot anoda tin be say de person go dey cough an sometimes dis cough fit be dry cough other times de cough fit dey produce sometin like catarrh too anoda tin wey de person go fit complain of again na seh him body dey day weak even when e never do any strong work Anoda tin again wey you go hear de person dey complain of be say all him body dem dem dey pain am Anoda tin wey you go fit see for de person wey get COVID 19 wey him go fit complain be say e no dey fit dey eat e no fit eat he get poor appetite. Anoda complain be say he go fit talk say chest dey very tight e no fit breath well How you go take manage person wey get this COVID 19 de first tin be say you go tell de person to always to dey wash hand very important dis go help dis bad sickness not to spread from the person go meet another person. Another tin be say the person go dey stay inside house becos tde more you go outside near other people dem go fit catch this sickness from you. Anoda tin again wey you go tell de person you go tell de pesin to dey tek many wata also and if de person notice say him no fit breath well or tightness for chest mek de person no delay mek e go hospital so dat dem go fit give am drugs

Wetin be the different type of test wey dem dey carry check to know weda somebody get COVID 19 an how correct dis test dem dey Number one we get de test wey dem dey call PCR dis once mean for oyibo polymerase chain reaction dis test wey how dem dey carry collect dis test be say dem dey use wetin we dey call a swop stick dem go put am inside de person nose or mouth to de person troat dem go collect wetin we dey call sample dem go come send am to de lab dis test dey ninety five to hundred percent correct. Anoda type of test wey dem dey do to check weda person get COVID 19 na de test wey we dey call rapid antigen test dis na de test wey be say dem go still use dat tin wey we dey call de swop put inside de person nose or troat to collect sample but dis test de way dey carry work be say e dey find de protein wey be dis um protein wey dey inside de COVID virus na him dis test dey find for de person body and dis test go take like fifteen to thirty minutes before in result go come out dis test dey eighty to ninety percent correct anoda test also wey dem dey also do we call am de anti body test dis test means say if person already get dis virus for inside him body him body dey produce wetin we dey call antibodies to fight dis virus. So dis test dey check for dose antibodies dis test na blood dem dey carry dey do dis test and dis test dey ninety to hundred percent corret

Wetin be de recent treatment and drugs wey dem dey use to take treat people wey get covid 19 for nowadays. Some of dis new treatment include wetin we dey call anti viral drugs dis drugs dem dia work be say na to stop de virus dat is de COVID virus from de multiply inside de person body and they also get power to even kill de COVID 19 virus inside de person body. We get anoda class of drug dem wey we dey call systematic steroids dis drug dem dia work na to reduce swelling along de breathing pathway so dat de person wey get covid 19 go fit breath well Example of dis drug na de one wey we dey call dexamethasone we still get anoda drug wey we dey call interlocking six receptor and treatment na to reduce de person wey get covid 19 body soljas dia response to de virus Anoda type of drug again wey dem dey use for dis modern time na wetin we call convalescent plasma dis one mean say dem go take de water part of de blood of person wey don get COVID 19 before de o come carry dis water part put inside anoda person body dis go help to weak de virus so dat de effect of de virus for dis new person wey get dis COVID disease no go serious like dat we also get de one wey we dey call pre exposure profilacsis dis na drug wey dem dey give to people wey maybe you go near person wey get covid 19 so dat e no go get de disease

Na how you dey tek dey tek care of your finger nails an your toe nails to mek sure say always dem dey neat some of de tins wey you fit do to keep your finger nails an your toe nails very neat na to dey wash am wit soap an wata always. anoda tin wey you fit do be say you need to dey cut dem always you cut your finger nails no wait for dem to long well well before you cut am and anytime wey you wan cut am make sure say you dey use your own things dem no go borrow person blade to cut am no go carry person own scissors get your own scissors an your own blade wey you go dey carry dey cut your finger nails an de nails dem wey dey for your leg anoda tin wey you go fit do also to keep your finger nails an your nails for your leg always neat an clean be say you go dey apply oyel on dem wen you apply oyel on your finger nails an your leg nails e dey help dem not to break fast anoda tin wey you go do again to ensure say your finger nails an your toe nails dey always clean be say make sure say you dey file dem dis file na to smooth de edges dem so dat de nails dem no go dey sharp wey you go fit even carry go cut person anoda way again wey you go fit keep your finger nails an your nails for your leg always healthy na to dey eat wetin we dey call balanced diet as you dey eat dat balance diet e go help to keep your nails for your body healty also an strong

How you dey tek dey throw way your pad dem after you don use am finish e get de way wey some of us dey carry dey throw way our pad dem wey no good for eye an e no even good for our environment e no even good for de healt of de people dem sef wey dey stay for de commenty or around us wetin be de proper way to carry throway your pad dem wen you don finish mek sure say you no put de pad wen you don use am finish or Wen you wan change your pad no put am into a toilet dat is a toilet wey dem dey flush wit wata Becos de pad now go fit go block de toilet an de toilet no go dey work again anoda way wey you go fit carry throway dis your sanitary pad be say mek sure say anytime wey you wan throway am put am inside black cellophane wrap am very well an also mek sure say everytime you throway am for dustbin wey get cover no just throway am or keep am for a bag wey dey open becos de odour go dey smell an e go dey disturb you an odas mek sure say you throway am for a dustbin wey get cover anoda wey again wey you fit carry throway pad dem wey you don use finish na to burn am immediately you use de pad finish you gada dem togeda an burn all of them if you throway your pad dem like dis go make sure say you dey clean an then our environment too go dey safe

Na wetin you dey do everyday to mek sure say always you keep your body clean an how you dey tek dey mek sure say anyting wey go mek your body dey healthy go mek you feel comfortable e dey mek sure say dat tin na number one mek we start from de one wey wetin be de tins wey you suppose to dey do every day so I’m dat your body go always dey clean and neat. suppose to dey baff every day two times atleast for morning an for evening so dat your body go always dey clean you suppose to also dey wash your mouth dat is you brush your mouth every morning an evening you also suppose to dey mek sure say you wash your clothe dem make your clothe dem dey very clean so dat dat way you no go catch any diseases from your clothe you need to also mek sure say everytime you cut your hair you cut your nails dat na to mek sure say you appear neat everytime need to also mek sure say you apply beta oyil cream dem for your body so dat your skin no go always get wound now how you go carry do to mek sure say anyting wey concern your happiness an your health na dat one be number one mek sure say as you dey work you always find time to rest no too stress your body you no get two life so dat you go fit stay long number two mek sure say you dey eat wetin we dey call balanced diet wey go mek your body strong to fight against infection also mek sure say you mek out time wey you go dey do exercise at least five times for de week an make sure say anyting wey you know say dey mek you happy wey no be bad tin dey always dey do dat tin

na how you de tek de care fo your mouth so dat your mouth go always dey clean and so dat you no go get diseases tru your mouth and so dat you no go even get bad odour fo yur mouth numba one tin wey yu supose do to kip your mouth veri clean na to de brush your mouth you nid to de brush yur mouth at least two taimes a day fo morning an fo evenin befor yu slip wen yu de brush yur mouth mek sure sey yu brush even yur tongue mek sure sey yu brush even your teeth veri well an mek sure sey yu brush de sides of yur mouth e get anoda tin again wey you fit do also to kip your mouth clean we dey cal dis one floss dis flossing e mean sey you go use one kin small in equipment dat one e bi lik somtin wey dem do wit plastik but e get tiny rope dat plastik now wit em tiny rope now go fit enta betwin your teeth dem so if somtin lik meat o or fish o go hang betwin yur teeth dem mek you use diz tin wey de call floss e go fit comot dat tin frum yur teet so dat yur teeth now no go get ani problem or your teet now no go com de rot ten anoda tin again wey wi de fit do again to kip de mouth clean na wetin we de call mouth wash mouth wash dis one na wata like chemical dem but inside de chemical dem get wetin go fit help to kill bacteria dem dirty gems wey de inside de mouth an no bi onli dat dis chemical dem get fine smell if you use dem to rinse yur mouth you suppose use dis mouth wash afta yu don brush all flos to mek yur mouth smel fine an e de also kill de bacterias dem an e go touch evri aspect of yur mouth

na wetin bi de complain dem wey you go recieve fo sombodi bodi wen de pesin get de sickness wey we de call ebola an also how dis sickness de carry de stat from wit de tim wey e enta de pesin bodi until de taim wey de sickness go cum serious fo de pesin bodi tins wey you go si as complain dem fo pesin wey get dis ebola sickess numba one de pesin bodi go dey veri hot de pesin go dey complain of strong head pain de pesin entire bodi all de bodi dem dem go de pain am de pesin go always de feel weak like sey e no get strength fo bodi de pesin go also de shit plenty wata wata shit de pesin go also de vomit too an som pesin go even de complain sey dier belle de pain pain dem well well how dis ebola sickness de cary de start befo e go com serious fest of all befo pesi go get ebola mean sey edon go near pesin wey get dis virus already inside em bodi an dis virus de dey fo pesin blood de dey inside sweat or de dey inside spit so if yu go near dat kin pesin wey get dis virus already de virus go fit enta inside yur body wen dis virus enta inside yur bodi e go stay fo like two to twenti one days inside yur body dat na period wey we de call incubation period dis virus during dat taime e go de multiply fo yur bodi as e de multiply so wen e don stay fo lik two to dis twenti one daiz befo de pesin go start to de get dis complain dem wey we don already mention anoda tin wey yu go notiz bi sey wen dis pesin start to de si dis complain dem if de pesin no quickly go hospital fo treatment de virus go de kill or destroy em bodi system dem e go atak special organ fo em bodi like em kidney liver befo yu know de pesin go start to de bleed fo mouth e go de bleed fo nose e go de bleed wen e go piss at dis point now de pesin fit even die from dis sickness

na wetin bi immunization an how immunization dey tek dey help individuals an awa comuniti so dat wi no go get one bad disease wey go fit pass frum one pesin to anoda imunization na dat injection wey dem dey give pesin so dat de pesin no go get a particular kin of siknes or disease later fo life dis immunization jus dey lik sey yu dey train de bodi immune system dat is de bodi soldier dem wey dey fight infection dem e dey train dem dey kip so dat anitim wey dem si dat siknes wey you don give de pesin dat immunization de bodi now go fast fast recognize dat bacteria go fast fast recognize dat virus an e go kill am fast fast so dat de virus now or de sikness no go strong fo de pesin bodi or somtimz no go even fit enta de pesin bodi why dis immunizatio dey veri good immunization dey veri good becuz as yu tek am as a pesin weta yu bi pikin o weta yu bi adult o e go weaken ehh dat sicknes in case yu go near pesin wey get one bad siknes or de oda becuz yu don alreadi get dis immuization inside yur bodi yur bodi soldiers dem go quickly fight dat siknes so de siknes now no go get power fo yur own bodi an somtimz sef de sicknes no go even fit enta inside yur bodi dis immunization good fo pregnant women too to mek sure sey wen dem born dier pikin dier pikin no go get ani form of bad siknes e good wi sef wey dey fo de community becuz somtimes e get sickness wey de jump frum one pesin to de oda but if wi wey dey inside de comuniti wi don alreadi tek dis injection e go mean sey dat sikness no go fit spread lik dat an e no fit kill us

wetin bi som of de wrong misunderstanding dem wey som of us get concerning immunization som of us som pipu don tell us som kin stories dem wey mek dem any time wey wi hear sey com tek immunization o wi no wan tek becuz of de fear an most of dose stories dem wen dey don tell us no bi true som pesins tok sey if yu go tek dis immunization ahhhhhhhhh na dat tim yur pikin or yoursef e go sick well well dat one no bi true becuz why dis immunization dem wey dem de give you inside dat injection e get wetin wi de call de bacteria wey de cause de disease but dem don mek dat bacteria de weak so e no go fit affect anybody de tin bi sey as dem give yu dat injection na to mek yur bodi soldiers dem recognize dat bacteria again any time em si am an fight am fast fast so dat e no go ham yu anoda stori wey dem de tok about immunization wey no bi true bi sey som pipu sey if your pikin tek immunization go mek am sey e go cripple o yur pikin no go fit waka again o e go affect your pink brain o all dis one na lie lie stori dem no bi true oda pipu sey de tin wey dey inside de immunization de tin wey dem dey cari do de injection dem sey de chemicals dem e go fit kill pesin all dis one dem na lie lie tok all dis ones dem no bi true dis immunization pipu wey go school dem de doctors dem de pharmacist dem dey don study dis chemical dem fo som of dem dem don study well befor dem bring out dis injection dem an dey don mek sure sey dem check sey de injection dey good an safe fo evribodi befor dem release am

wetin bi de proper steps dem wey yu suppose tek wen yu wan prepare to give sombodi injection de first tin bi sey afta yu don si sey dem write sey dat is de dokita write sey mek dis pesin tek so so injection e go go gather those tins dem wey e go cari give de injection yu go nid a cklin tray inside dat tray de medicine wey you wan give yu go put am inside dat tray you go put wetin wi de call syringe an needle inside de tray you go get cotton wool de one wey yu soak wit spirit an de one wey dey dry fo two difren containers dem inside de tray yu go put yur gloves inside de tray den you go get wetin wi de call sharp box dat one na where you go de put your needle afta you don give de pesin de injection yu go get dat one close by now wen yu don finish dis step dem go cum go wash your han wen yu wash your han finish you go cari dis tray go de pesin wey you wan give de injection side you go explain to de pesin wetin yu wan do an yu go ask de pesin fo permision ee weta you fit give am if de pesin sey yes de next tin bi sey yu go cum yu go cum withdraw yu go wear yur gloves first den yu go withdraw yur medcine put inside your syringe den you go cova de syringe wit de needle wey dey dere e next tin bi sey you go cum identify fo de pesin bodi were dem sey mek mek you give de injection you wan give am fo yu wan give am fo de muscle you wan give am fo were wi de call de supplitemous laya you go check which place you wan give am den you go identify fo de pesin bodi too weta na de han or leg yu wan give am wen you don identify de rit place you go use your cotton wool wey you soak wit spirit clin de place wen yu don clin de place finish yu go cum give de pesin de injection afta yu give de pesin de injection finish yu go remove de needle frum de pesin bodi en you go cari de dry cotton wool press dat area so dat blood no go com out wen yu finish did one yu go put de needle wey you wan use inside dat sharp container u go mek de pesin de comfortable den yu yu go cari al de tins wey yu don use comot fo de pesin side you go cum go wash yur han den lata yu write sey yu don give de pesin de injection

wetin bi som warm up exercise an cool down exercise wey pesin fit do so dat de pesin muscles dem no go get injury wen pesin wan do serious exercise dem befor you do serious exercise e get e get smal smal exercise dem wey you suppose to fess do dat na to waken yur muscles dem to mek your joints dem ready fo de stronger exercise wey you wan do na dis ones wi de call de warm up exercise you suppose do dem fo 5 to ten minutes example of dis kin exercise na de one wey dem dey call jumping jack dis exercise go mek sey your heart go begin to pump blood wel wel to reach evri pat of de bodi so dat na dat same blood an energy go use do de more serious exercise anoda one wey dey fo dis one na de one wey wi de call leg strings dis one na smal exercise wey you go do wey go loosen yur hip an yur legs dem so dat dem no go dey stiff wen you wan do de serious exercise den fo de cool down exercise dem dis one na exercise dem wey you go do afta you don do serious exercise alreadi dis one na to calm down yur bodi smal smal afta de exercise so dat yur bodi no go too pain you an your muscle an your joints no go too dey stiff example of all dis kin cool down exercise na deep breathing exercise dis one go help your chest to expand an e go help your muscles dem relax, anoda example fo dis one na chest an shoulder stretch dis one e go help okay anoda one fo here na de chest an shoulder stretch e go help to relax your up upper part of your body afta de exercise